Tuma tumbu shee n bɔŋɔ palli n doya ŋɔ zoli n do nyaangi ŋɔ pala ayi n nyɛli ka loori biɛri do di sunsuuni loori titali tam palli maa zuɣu lora din tam dizuɣu ka kanli

Zama m-bɔŋɔ zama maa zooya paɣiba ni dabba dabba ayi za bɛ nyaaŋa ka paɣiba ata za tooni doo sani maa gbubi mayiki paɣ’ yino maa yɛla bini o nyɔɣu tariga ka zaŋ bini gɔbi ka pili bini o zuɣu ni

Silmiin Gbanpiɛli mini bihi n ʒɛya ŋɔ bi zala yili shee yili shee yili ʒɛ bi nyaanga bihi maa nyɛla bihi anu n gbubo ʒɛya ka bia yinga ʒɛya

Tuma tumbu shee n boŋo tandi toobu shee n nyɛli giraada biɛni ka kiya biɛni giraada maa n toori tandi maa niŋdi kiya nim maa ni kiya maa nyɛla zaɣ ʒiɛ ka giraada maa nyɛ zaɣ dozim

Duu m-bɔŋɔ duu maa ni viɛli pam di nachintɛri galisiya kuɣisi ayi n-zaya ka kuɣ' gaŋa maa nyɛ zaɣ' dɔzim aai zaɣ' vakahili ka din bala maa mi nyɛ zaɣ' tampilim ka kalandanima tabiya ka teebuli zaya ka filaawanima tam di zuɣu

Karim duu n boŋo zama zoo dinni paɣaba ni dabba teebuli ʒɛla bi sunsuuni ka bi zaa ʒi n pɛ gilli ka madam maa ʒɛ bilak bood gbuni n wuhuriba din pa di zuɣu binyɛra pa teebuli maa zuɣu

Saɣari n doya ŋɔ saɣari maa zooya taabo nim bɛ dinni mihi bɛ dinni saɣari maa dola yiya sunsuuni ka yiya ʒɛ di nyaanga ka duri biɛni duri maa zooya pam di nyɛla duri anahi

Moɣani n boŋo moɣa maa mii zooya di galisiya ka bi gbiri tandi giraada bɛ tandi maa gbibu shee ninvuɣu shab bin bɛ dinni maa gbaŋ piɛla n nyɛba bi nirabaanahi shab ʒimi ka shab chɛna

Zama n boŋo bi nyɛla bi niraba ata moɣani ka bi biɛ maa mori bɛ nimaani tihi bɛ nimaani niraba ata maa bi laɣammi gbubi binshɛ shɛli din nyɛ tahapoŋ n kpaari binshaɣu din bɛ di puuni niŋdi lala tahapoŋ maa ni

Palli zuɣu n bɔŋɔ ka lora ayi nyɛ sarati loori yinga domi ka loori yinga wurim ʒɛya ka niraba ata ʒɛ loori maa gbuni ka ninvuɣu yinga ʒi moto zuɣu chɛna bin ʒɛya maa yɛla neen sabila

Palli zuɣu n boŋɔ zamaatu bɛ palli maa zuɣu ka yiya bɛ palli maa sunsuuni lora biɛni ninsalnima biɛni paɣaba mini dabba bi bi ku tooi Kali loori piɛla biɛni ka loori sabila bieni